Paɣisari bili n zaya ka so afican pirent. ka so gba za ɔnyaaŋa ka ye liiga ka so ghana. chinchini paɣisaribili maa mi nyela cheeni ghana dini, silimiinpaɣa gba mi nzaya ni silimiin doo gba za ɔ nyaaŋa. ka gbubi Cape.

loorinima tam taba zuɣu loorinima shɛŋa nyɛla yɛlo ka shɛŋa nyɛ girin mini zaɣ' ʒee ka shɛŋa nyɛ zaɣ' piɛlli zaɣ' vakahili ni zaɣ' ʒee ka bɛ zaŋ gabi taba ka dabba be dinni dabba maa ni yiŋga yɛla liiga sabilinli ka ye shɛli pa di zuɣu ka kpa ninkpara

do' ninkurigu n-ʒi buŋa zuɣu ka gbubi malifa ka kurigu bakɛti yiliya buŋa maa mi bɛ zaŋla mia ga o nangbani doo maa mi yɛla liiga piɛlli ka pili zipil' sabilinli tia mi zala o nyaaŋga

Niriba n-tam loori zuɣu. Bibihi ni bikura bɛ mi zaa nyɛla dabba ka shɛba ye sooja nɛma ka bɛ yiŋga gba ye liiga piɛlli ka so jinjam piɛlli ka bɛ zaa wuɣi bɛ nuhi zuɣusaa ka bɛ shɛba gbibi malifanima ka bɛ shɛba mi gbibi fulaakinima.

Bia n ʒi m baɣa goota gbini ka ye liiga ʒee ka so jinjiɛm ka piri namda ka bia so za o luɣuli ka ye shukuru niɛma ka piri shuu ka do'so gba kanna ka ye liiga yelo ka so jinjiɛm.

Bihi n-chani biriiji zuɣu biriiji maa kuriti n-nyɛ li ka di ɡbubbu maa nyɛ nuhi ka so ɡba ye liiɡa buluu so ɡba ye liiɡa piɛlli ka shɛba pili zipiliti ka do' so ɡba haŋɡi baaɡi

Niriba n-ʒi sɔŋ zuɣu n-diri bindirigu. Bɛ dirila bindirigu maa tahapɔŋ titali ni. Shɛba gbibila dirigu dira ka shɛba mi mali bɛ nuhi dira. Niriba maa puuni nyɛla paɣ' ninkura nti pahi bibihi paɣisaribihi be bɛ sani. Shiŋkaafa mi ka bɛ diri maa shiŋkaafa maa mi nyɛla yɛlo.

Paɣi saribili nʒi cheche zuɣu, ka ga baaji kapiri namda daani mi ka ɔ zaya paɣi shabi n zali ŋmani ka so mi ʒi kpalaŋa, kabibilisɔ mi ʒi kpaale somi gba n gariti maa.

palli ka bɛ maanda palli maa mi zuɣu loori piɛlli n-tamya ka kɔŋa dɔya ka bihigu gba dɔya loori piɛlli maa mi taaya nyɛla zaɣ' sabilinli ka binʒɛhiʒɛhi gabi loori piɛlli maa ni

Sarati n niŋ palli zuɣu ka fayasevis nima zaya shena gna za loori maa nyaanga ka fayasevis loori maa zaya ka so pili zipil'yelo ka so mee gba ye liiga sabinli ka so gba ye liiga ʒee ka so gba ye liiga piɛlli.

soojanima n-voori mia ka shɛba ye kpariti ka pili zipiliti soojanima maa bɛ zaa yɛla liiga girin ka ban ye kpariti maa shɛba ye buluu ka shɛba ye noodi ka shɛba ye golidi

Bihi n-wari waa ka yiŋga gbibi zuli ka be sunsuuni ka bɛ so kɔbiri bɛ shɛhi ni ka ye liiga yɛlo n-so chinchini n-so sikeeti ka yiŋga mi ye liiga buluu ka piri shuu ka yiŋga mi gba so chinchini ka ye liiga yɛlo ka piri kuroosi.

taksi n chana ka tro tro gba zaya do'so gba nchana ka ye liiga piɛlli ka gbubi baagi paɣa saribili so gba n chani maa stɔs mii zami ka bɛ kohiri binyɛra ka momo gba lan zaya ni bihi ni yiya

Lɔɔri m tam palli zuɣu, ka niribi ʒi dini ka doo mini bii ʒɛ dun doli maani, doo maa kpala nin kpari sabila, kabii maa mi piri gabira piɛli ka ye liiga ka zipiligu be dini ka ɔzaŋ zipiligu maa pili ɔzuɣu ,

Paɣa n ʒiya ka so chinchini niɛma ka piri chaalewate ka tam duɣu ka zali teebuli ka zaŋ parante n tam dizuɣu teebuli maa mi lɔŋni ŋmana n zaya

bihi n-sikiipira ka paɣa za ɛɛh bihi maa zaa nyaaŋga ka bi' so gba za paɣa maa nyaaŋga bipuɣimbila maa mi yɛla liiga ʒee ka so jinjam lainlain ka piri kambuu ka ŋun za o tooni maa mi piri kambuu ka ye liiga ɔrenji

Niriba n-laɣim ka shɛba ʒiya ka shɛba zaya ban ʒiya maa ni yino nyɛla paɣa ka so jinjam ka ye liiga m-pa di zuɣu ka baajinima pa o tooni ka o zaŋ o nuu m-pa baaji maa zuɣu ka fon be o nuuni ka zaŋ o nu' yiŋga m-pɔbi o nimbila

Doo n-zaya ka niriba be o nyaaŋga ka gbibi sipiika n-yɛri dinni. Doo maa mi yɛla liiga piɛlli ma ye suweeta pa di duɣu ka o suweeta maa mali zipiligu ka so za o luɣili ka pili zipiligu zaɣ' vakahili ka zaŋ tani n-vuli o nyiŋgoli ka ye liiga sabilinli.

Kuɣisi anahi ka teebuli piɛlli gba beni. Teebuli maa zuɣu mi kopu piɛla ayi tammi ka kabinɛti gba beni ka duraunyin foto gba tamya ka kolibanima tamya ka fulaawaasi gba tamya.

paɣa n-ʒia ka zali teebuli ka zaŋ yari pampa teebuli maa zuɣu ni baajinima ka zali tikpariti ni o nyaaŋga piɛri gba beni ka yiliyili zipiliti ni baajinima ka paɣisara bibaayi mini nachimbila za o luɣili

paɣa n-gbaya ka ye liiga waɣiŋli ka bɔbi bɔbiga ka piɛri gba zaya ka kafuni yiliya ka o ga cheeni ka ga baleeti

yiya n-zanzaya ka di nyɛ ya piɛla ka loorinima gba pempe n-zaya ka kom beni ka kpaakpa tihi sansaya ka tihi gba sansaya ka poolinima gba sansaya

bihi n-gbaya m-paɣiri ŋmana bihi ayi m-paɣira ka yiŋga mi paɣiri duɣu bi' shɛba ban paɣiri ŋmana maa yiŋga yɛla liiga buluu ka so sikeeti ka yiŋga mi ye liiga waɣinli chinchini liiga n-nyɛ li bɛ zaa paɣirila ŋmana maa gbambil' titali zaɣ' sabilinli

Dabba mini paɣ'ba n ʒi duu ka teebuli za bɛ sunsuuni ka shɛba gbubi bukunima paɣ'ba maa mi bɛ yɛla liiga sabila ka su'jinjɛm sabila ka yinga ye liiga piɛlli di puuni ka bɛ ʒi so fo zuɣu ka zaɣ'yinga kuɣi zuɣu.

niriba n-zaya ka shɛba chana ban chani maa ni yino yɛla liiga piɛlli ka so buluu jiinsi ka piri namda piɛlli ka so mi ye liiga ʒee ka so jinjam sabilinli n-za luɣiyiŋga ka shɔpu gba beni ka bɛ kɔhiri binyura dinni

binkɔbiri m-be mɔɣuni ka loori be ni maani ka do' so ʒi loori maa ni ka kuɣ' shɛŋa din be loori maa ni tani ʒee pala di zuɣu ka loori maa mi nyɛ zaɣ' vakahili binkɔbiri maa shɛba mirila taba ka shɛba be nyaaŋga

Loori n zaya ka paɣ'ba gba zan zaya bɛ yinga kpabila bia ka gbubi baaje ka paɣa yinga gba gbubi bia ka so chinchini pa o liiga zuɣu bia maa mi yɛla liiga pinŋ ka paɣ'so gba chana ka ʒi bosi do'so gba ʒila loori maa zuɣu.

Sarati n niŋ palli zuɣu ka loori nima chani palli zuɣu loori piɛla ni loori titali ka ʒiri niɛma ka di pilli ni taapoolii niraba ayimii n ʒɛya ka yɛ liiga piɛla ni loori kara ayi gba yiri di nyaanga na

dabba n-zanzaya ka shɛba chana ka so mi gba ŋmɛri bɔlli ka ye chinchini liiga m-pili zipil' sabilinli ka kpa sipɛsi ka piri namda sabilinli bɛ zaa yɛla chinchina nɛma so dini nyɛla piŋki ka so gba ye yɛlo

Paɣa mini doo n wari waa, ka doo maa ʒi tiŋa ka wuɣi ɔ naba ka paɣa maa mi ʒi doo maa zuɣu ka yiɣisiri ɔ sheeni, paɣi maa yela liiga ka yelɔw be dini ka zaɣipiɛli mini zaɣi sabinli gabi taba, ka bɛ zaa piri namda yiŋsi.

Niriba n-tamya dabba mi n-nyɛ ba ka bɛ shɛba wuɣi bɛ nuhi zuɣusaa ka so mi gbibi fulaaginima ka so zaŋ malifa kuɣa n-niŋ o nyiŋgoli ni. Ŋun gba gbibi fulaagi maa gba niŋla malifa kuɣa o nyiŋgoli ni.

niriba n-chani palli zuɣu shɛba chanila bɛ tooni ka shɛba mi chani bɛ nyaaŋga yiŋga ʒila tahali ka ye liiga yɛlo m-pili zipil' yɛlo ka so gba be o tooni ka gba ʒi tahali ka do' so ye liiga buluu ka kpa yiyapiisi

niriba n-ʒia ka bɛ zaa mi nyɛ dabba ka niriba ayi ʒi tooni ban ʒi tooni maa mi yiŋga yɛla liiga ʒee ka piri baŋa baŋ' piɛlli n-nyɛ li ka zaŋ tan' ʒee n-vuli o nyingoli ka gbubi foon

loori n-tam palli zuɣu chana loori maa mi nyɛla zaɣ' dozim ka niriba be dinni paɣiba dabba nti pahi bihi paɣiba maa shɛba bɔbila bɔbisi ka kogaɣa gba be dinni ka bɛ gbuni moto gba niŋ loori maa ni ka dari be dinni

niriba m-be tandi migisibu shee ni maani mi simiinti dɔla bɛ nyaaŋga ka do' so gba za simiinti maa tooni ka pili zipiligu ka ye liiga piɛlli ka o puli bara ka o so jinjam ka so mi gba za n-tu o ka pili zipiligu ka gba ye liiga piɛlli

Niriba m-be paaki ni gbansabila nti pahi paɣ' ʒee paɣ' ʒee maa mi yɛla chinchini liiga ka so jinjam sabilinli zaɣ' waɣinli ka bolli do o tooni ka o yɛn tabigi li gbansabila maa mi bam be o nyaaŋga maa ka bɛ yɔhiri o.

Bihi n-ŋmɛri bolli ka bolli maa mi nyɛla bol' piɛlli ni zaɣ' sabilinli ka so ye liiga sabilinli. Bi' so gba yɛla liiga girin ka piri chaalewati ŋun mi ŋmɛri bolli maa pirila buuti.

Niriba m-pe fooli. Paɣiba dabba ninkura bibihi ka bɛ zaa pe fooli ka bɛ shɛba ʒi ʒiya ka shɛba kpabi bihi bɛ nyaansi. Ban kpabi bihi maa ni yino sɔla chinchini ka ye liiga piŋki ka che o zuɣu.

Paɣisaribihi mini nachimba n-guuri palli zuɣu ka buɣim taai be bɛ nyaaŋa ka nachimbil' so gbubi kpaale ka paɣisaril' so gba gbubi gaɣili ka pili zupiligu buluu gba yi o nyaaŋa ka ye liiga ooragi.

Nɛsi paɣa n gbubi bia lɛɣu ka paɣa so za o yɛanga ka ye liiga piɛlli mini liiga sabinli ka paɣa so mi za o yɛanga ka ye liiga buluu tɛɛbuli maa zuɣu kapu nima tamiya ni tima ka baaiketi gba zaya ka di noli yoogi.

bia n-dɔya diɛmda bia maa mi yɛla liiga vakahili ka ye liiga piɛlli pa di zuɣu ka so jinjam waɣinli jinjam maa mi nyɛla zaɣ' vakahili ka lara ka o tooni ka toinima dɔya ka o mali li diɛmda

niriba n niŋdi damostɛɛshin ka shaba yɛ liiga sabla ni liiga ʒahi ka gbibi boodi bima ka sbab pili zupili sabila ka so gba yɛ liiga yalo ka so gba yɛ liiga buluu ka so zaŋ gaana bili yili o nyingoli ni ka so gba zaa gbibi ɛɛɛ baaji sabinli

paatinima n-niŋ diɛmɔsitireeshin ka soojanima mi zanzaya ka niriba maa mi shɛba gbubila doodi ka shɛba pili paati zipiliti ka do' bɔbi bɔb' piɛlli ka so gba za o luɣili ka gba bɔbi bɔb' piɛlli ka do' so gba ye liiga piɛlli

salima gibu shee m-bɔŋɔ ka dabba be di ni ka ko' biɛɣu do bɛ luɣili ka bɛ gbubi taha n-toori tankpaɣu maa ka bɛ shɛba pili zipiliti shɛba mi bi pili zipiliti ka so ye liiga buluu

paɣa n-wari waa ka zaŋ ŋmani m-pili o zuɣu ka so bansi ka nyiŋgɔkɔri gba be o nyiŋgɔli ni ka so chinchini chinchini maa mini di liiga ka zaŋ shɛli vuli o naba ka so jinjɛm sabinlli sikɛɛti maa gbunni

Paɣisaribila n-zaya o mini o bihi ka toori kom sariti bibila sani maa ka ŋmani mi zaya mi zaya ka kom kpɛri din ni di mi tamla sitan zuɣu bihi maa mi zaa ʒila ŋmana zuɣu.

niraba n niŋdi raali ka shab ʒinʒi moto zuɣu ka shab baɣali paɣa ka shab gba ʒɛnʒɛ loori ni ka zali siistɛms ka shab gbubi takara ka shab gba gbubi bood ka so gba baɣali so ka yɛ liiga ʒiɛ

Niriba n-laɣim ʒia ka paɣisaribihi anahi m-be bɛ tooni n-wari waa ka wuɣi bɛ nuu zuɣusaa ka zaŋ bɔbisi m-bɔbi bɛ zuɣu. Bɛ mi zaa sɔla chinchina ka ye biisi. Biisi maa mi yiŋga nyɛla zaɣ' piɛlli mini zaɣ' buluubuluu.

Niriba n zaya ka polisinima taɣiriba ka shɛba gbubi filaŋnima ka do'so gba bɛ niriba maani ka ye liiga buluu mini zaɣ'piɛlli ka gbubi fooni ka pili zupiligu ka nyaɣi baaje sabinli ka niŋ noosi maɣisi ka so gba bɛ o nyaaŋa

Wobiri n-za mɔɣuni ka kom dɔya ka wobiri maa mi shɛba ŋubiri mɔri ka loori za bɛ nyaaŋga loori piɛlli ka niriba ʒinʒi dinni ka tihi zanza di nyaaŋga. Tihi maa shɛli mi nyɛla ti' kuma.

Niriba bɛ lab ni bɛ zaa yɛla lab kɔti zaɣ'piɛla ka bɛ tooni ka teebuli zaya teebuli maa zuɣu binyahiri tamiya buluui kontena Tammi ka yelo kontena ka niriba yinga zaya

Niriba n-ʒi teebuli gbini. Teebuli maa mi zuɣu lapitɔpu pami ka kom tamya ka gaɣili tamya. Niriba maa mi dabba ayi ni paɣiba ata. Do' yiŋga kpala niŋkpara. Niŋkpar' piɛlli mi n-nyɛ li ka ye liiga sabilinli.

Paɣa n gbubi bia ka o bia maa pili zupiligu ka paɣa maa mi nyaɣi baaje sabinli ka lan gbubi baaje o nuuni ka toyi gba bɛ o nuuni ka o mali tiri do'so paɣa maa mi pirila ni tua o nuzaa ni ka so gba za o nyaaŋa.

niriba m-be palimɛnti ka shɛba ye liiga piɛla ka shɛba mi ye biŋmŋmahi ka paɣa so ye liiga vaɣulɛti ka ʒi do' so naba zuɣu ka doo maa mi ye liiga piɛlli ka zaŋ noosi masiki pili o nyee